Ango abonekhile khetsinzu tsetsi basimikha bisaala busa ela khungakyi khwaayo babimbakho bunyaasi titsu tsino tsibonekhana nga intsu yekhale ela tsintsu tsili hambi ni bisaala ne tsiliwo umuundu uliwo taawe.

Tsibendera tsingali batsi pa ba ba batsipanga mu shifo shitwela mu line tsyebibala bili bikali mulimo ibendela yeffe iya Uganda ilimo irangi ya nabinzali, imbesemu, imaali yabakho khanywinywi khesi balanga bari ngooli, yabakho iya kenya ilikho ingabo ni kamafumo tsibendera tsingali tsye bibaala bikhali bitwela bawandikhilekho bari shifo shifugibwa shisilifu.

Kukuke kuboofu kwe kumali kwekhale ela kulikho kamayeye kamakali kwa'ambile shishindu shiwanga mukhono mwakwo kwalolelele ingaaki esi I shindu shibonekheleyo shi nga shikele shekusoolo kukundi oba sikeele nga shomundu shabonekhele, kwekhale mu bunyaasi bu bubisi

Kimisolo kyesi balanga bari tsimboko kimikali kyetsile kyemikhile mu meetsi kili khakinywa ela kulikho tsinzika tsingali.

Umundu wesetsa ali munimilo yewe i'ngali inimilo yino ilimo bibindu nga bunyaasi bu bu birandafu ali nga ukhobyaala bibindu ibyo ela ali nga ukhotsukhilila wenamilile ni liyaabi khumurwe ela umundu yuno wakwalire ni i'ngubo ili ili iwaanga ilimo buma burandafu

Inguke imboofu, kuli ne inda imboofu kuli kumaali ela kwekhaale khubisaala, kuli khakwikhenga kwasutile kamakhono kwarere ibweni kuli khakulolelela ibulaafu kuli nga kukuuli ukhwiyanga ela bisaala bino bilikho tsisokya tsindala tsayinamila asi tsitsindi tsanina mungaaki, tsilimo burandaafu ne bwa green.

Umuundu wahambisile buuyi buli khabuuya, kulilo kukaali kuli kha kwilyebuula mungaaki kuli khakwosha kyisakha, shitsakha shino shilimo bunyaasi bukaali bulimo irangi ibonekha irangi iye nabinzali, uwa bodaboda wafutukhayo ali khatiima wekhaale khu na khupikipiki wasutile uwashe kha belukha barula isi kumulilo kuli kumulilo ku shitsakha shiliwo

Babaana bakwalire uniform ela bekhale musibina mwisomelo mukari bawambile bitabo byabwe mukhoono ni tsikalamu bali bali khabasoma

Inyanza imbofu ilikho ili ilyebula ni kametsi kafuumukha kenyukha asi ka mawanga chelelele, akari aliwo libaale, kubaale kuboofu ku baale kuno kuli kwe rangi imali, kubaale kuno khwemikhilekho umundu walolelele inyatsa nga ilikho yilyebula.

Babaandu baboola, babaandu baboola basesaaba bali muri muribumbi lyesi boshelamo bi bi bitsuuma byesi bakholamo kimilyaango bakholamo bindu bikaali byekhukhwoosha nga kimilyaango, kamandinisa, bitanda ni'bibindu ibindi babipangile bili khulwanyi ni kimilyaango kimilala kyaweele ni kamandinisa bakarere awo kaweele

Umusaawu ukwarile ingubo iwanga iye busaawu, mukhono mwewe wakwarilemo bukubo bya' byamaniila bubukhingilila niye khufuna bulwale alikhukhupa umundu imbiso aah alikhumunjanjaba nga amupa imbiso